<music> Cheikh maxey jaɓaaŋ fog sereer maxey walda nuun xotatinan no Cheikh gonum fo simangolum in way meke xani kene ne no <music> njoktoor ne njoktoor ne nak tening nu ref na te jega meke xani nak i yon de fo cheikh Tidiane de tegnit ne simna fog jombas fop faño xalo leŋ <music> sim nayo kilifa ada kilifa dine a simna tam we jirna refa hopitaux kam pin ke amiin roga fiyo de wodo fa jam we caabi farna a ciiƴ`it roga fi te watu njambot ke den fa jam <music> we ref na kam gejan kamo magole roga fi te gato fo jam sim nayo we refna yi tam avion itam roga fi te teru meen te jaga fo jam simna yo chef du village Noto Ali Ba <music> sim nayo ministre maire Aliou sarr sim nayo sous prefet Oumy Diamanka simna commandant Ba kon njoktoor ne xani coktel gerefal <music> de jangre jangre te i waxtanit ka foge fog na fop nak jandri foger na fopna te i waxtanit ka xani de njokor ni xani Cheikh Tidiane i

wawaw

xa a erreurs maak <hesitation> Ckheikh jokonjal e jangre wax deg i moof bo lemo de we ref we fag i miña do lema de <music> jangre ka ref ke andona te ref xoox le xu jangeer na rek fogiro xu janger na me toloxeer na fogiro to kat ne lem tona xatoor <music> waxey na janga ko waaɗa ke ando na i ando o waaɗa o andu laga ka jeg tige yonit na andu refe rek ku felonga o fi pour o andin andol ku wagona fi bo jegin te ref o topin <music> o topin o kawin te faax jang oxe na jang nang wax deg roog te xupongo an te jangre oxe xupoonga o tik a jang nang te xupongo an de jang na raam kat ka janga ba a fad maga <music> a sog ngo wago jangin kon wefe na janga fexeyi o faafin o fexey o jang o jeg xam xam naga bo o fafin jangin nda o mafa nga xayna jare o jige jara nda de xena waanda <music> nande foxe toxod na oxe na wanda ko sona de njir o jeg nda pour o wanda son lu de wagiro jeg kon oxe na wanda rek o jego ɓek to waaɗa to <music> professeur wala enseignant élémentaire wala alxuraan ne arabe ne oxe na jang nana te xupong oxu jang nonga rek te xupongo an a taxa bo a composision keke <music> a debuter endo kon nak wax deg yala njaƴ ke ko ga a o kiin ne lem tona xaƴa ɓiyo lewo te kaɗa ecole a jang ka a kaɗa gara an o nanan ne Zancier <music> andiro dara no kayit e woxey ga a ɓiyonge wo te reta gara rek andiro ndaxa xoy janga nandiro ndax jange wo ko lem ko rek ga ano te <music> a ref ke ando na ka war o jeg po ngapo andona ko ñaaƴ look bo me cajang nox o xama lin kat ka waidin ngir diw ndax na fi ecole xar te fiya cajang no xaga kata xana lomong fop ne diwa nan na fo nene te jang ta <music> a ref ref tang ma comportement manaam nana kaan ne andona a mosan xana lem ngo tef a refan mose xana lem ngo ten a refan oxey janga xana lem ngo ten a refan jange xana lem nngo ten kon gaga jaran jaf leŋ sax par o ŋool <music> owago kaɗ o nemeku o ɓiyo nge wo o an ne refit na école o kiin leŋ ref ke a jang na o kiin bo waage kaga jege sen o waag ange ref koge tig a jang na ko n wena jange de waru fas jom a goor goor loxo andam nak oxu na janga rek teki bugu te nak te kaga pour o jegin fogo fi de jomof fi de fila newo o fi defaya ne wo wo xolong xol ne axa mikat jagam wajuur <music> waaram sigi in din w fiya nami we lemba no mi kon kam waro jang bo gekin yaam ref ke ndabid waye fi paax ram kat waxey na janga tu es appelée o feet o o jeg njambot kon ne kaw te ona ren o janga fexe yi nak ao jega ngan o kaw wago <music> o kaw o kawa paxa laga kon jangre ka ref ka andona wax deg oxu fi erna na fogarito o yoqan tuluñ na oxu janga teer na fogatiro ndiki ko ga a calel jega meke gañ waye pour o ga pour o jang oxe ando na ye jange wa kaga yombate fok dal te jang fok te an tig no kayit ku te ana ref Francais wala alxuran wala arabe e fok te an tig no kayit <music> kon jangre warano yapatelit wara ndo ŋasit oxe na wanda nak fogre fo oxe jeg na kon nigan waɗa ko fexey ka o jeg neno xene jeg na <music> xena coɗaŋ xam xam topeen o refin to yit a jeg ne nanona ndiki nak mayu ref jangre nda jege janga nam nda rikoleke ten moƴu fok cagale <music> a ɓekwan te te moƴ u foku jangre ndeiki sax a tane an bo blouse jegandor meke noto mene a jengan lycée jegan blouse laƴnum gara o ɓekwan blouse <music> te andona jege ra ko ga vraiment ɓekwan a te ten moƴu fook ɓekwan moom ka fok in trop trop

andiɗ kiro elew fo professeur ne <music> jafe jafe dong ɓekwan vraiment a jemuna a wan ram wax deg wagiro kaɗax ecole ɓekox liir wagiro ɓekopx ke roɗig na nda yey fata fod fata fod o xamal ne kaɗang ne o jangik kon o fadan jangre ɓisong de ŋa ong

ah oui

axa

o leŋ o leŋ

wawaw

wawaw a oui

fogiro de wawaw wawaw

wawaw

dara

vraiment

ware xup te xa a

perte ma maak

waaw

wawaw

a oui

jokonjal Cheikh o nanan sax im lema mbir we jangre ka ref ke andona tena ñaƴa to kena ñaƴa feek geen we xana jof men te janga o janganol ne nak xana fad meet te janga o janga nor nak fata soɓ te ref ma paaxu kon te ref ke ando na kan wax tan tana kan lembo na men ngir a mamalo o elew fop a andin a a fi in yaam kat o yenal ga ona a jega no ya yaqko ga an ndeysaan a jegan wen ando na vraiment elew a bugan yo cang vraiment owey janga nda a jenga ten par compte jegan we ando na a kaɗ ecole del ref affaire den kan kaɗa ecole e wax deg ge refit na ma roga elew mbek ke o refo njaƴ mbelke o refo ndof ona janga teki bugo kon oxe na janga rek teki soxla u o feet faxey nak kaga soxla ona o feet o jang de jang jangre te ci kang ke ando na jangre dong waag ngo condo ten nda wax deg jang xeƴe fo tig xeƴe fo tig il faut que o wago ref jagre nak wage ref mu to wona o kaw kayit kaga sax a jegan pour mu toloxona o kaw kayit xa a nda kat mu wacona a jega o ngapo nga ando na wara wago ñoot nu o ñotno xin e o waña xaƴ kayit ke wo elew nak te refu surtout rewe anda leeg leeg tiga gatu pin ke a jawa a ƴewa a una a soxa affaire yoyu nda ku ga ona ka jego ngap ram gaga ndapa nde mukk rek ka mana soɓo o jangik bo o gat wac temps ne ando na o ñoot noxin nak o fi dinge kaga o dako ƴutan o dako de jang rek o dako de jang parce que mu xaƴ tinona maga o soɓ kan jangri mu xaƴ tinona maga o soɓ kan maitre ke ka cota yo kam école ke ka lal ta a lala ngano lal o garan mbine jem fexey fi ge lalo nga maga fok rek te rok fok rek o waag ke o jang ta nda me lal tonga e o ŋapo nge ten jega doye a lala ngan teno ndik o ndiko ngaga o gara nga o jem no ndeet ram a jega kadu ke in xaye sera a xupong classe wala a refo cajagin math bo i sed rilo lal tiyo lamit yo wala login yo e kena na fi tel na ware fi it fop te jang reel nda fadan rek o bet saak le ƴutan feet rek o wet katinan kaga faxe kaga refe jam fadang fad rek o mbekan sac le ƴuta de feet rek gaga refe jam kon wax deg jangre ka ref ge ando na in moof nanag lemaan meke bo fetit waag ke fag te ref ɓekwal nen nen portable axe yamo ref kam cour o janga o concentrer ox cour ne prof newo expliquer o comprendre a a jeki jeki portable fi kam poos kewo anda perdre a fil naga ca moom kaga moom vraiment te ɓeki en general oxu kaw na no sam o nangan rokan kam classe ñufeen o an geke ɓekong o baf cour ne ɓekoŋ o baf donc prof ne naga expliquer ang dara ba wara tong ƴook loox ciñof sax ba warong nan gilo xi o ndeet ken de fiya kaɗa bo feet a jeg giro de ben probleme nda a naga expliquer a sawaay portable sonner mana perturber a o xelan moom vraiment ƴutan kon kaga refan ke andona Cheikh vraiment <hesitation> refe a ndat

wale ki rang

wawaw

a ɓeka Cheikh ga a ɓeka wa giro wagiro <crosstalk> rim mbasil ndew te xes no mbin te xes no mbinof a ɓeke ke ɓekona a nana wo nan nun wa wage jeg in rencontre ong une anecdode o kino xe ka ref u fo mbas lum a fañ to fañit bo mboyin ke te faño fayin mboyin te faño pale na muj fi ka ji mbap jik pantalon :frav a ɓoy nin bo a rom njaaƴ ke a gar a kar a rom njaƴke fiyo ne a gar njaƴo nge fi te ƴuf ale baab baab ke ɓekwona kat neke te a kan fog uye ka faax di rekat nene nu ɓekoor ta fogam ka faax de ten taxu ten ɓekaxam te kon kay faxe maga xaƴitu a ɓekwa laga <laughs> parce que ndetan maga Zancier a de kayo o sola nga naga ɓekwa ɓkwa nan naga kon bug na xaƴfoko nan naga wala o fi o continuer anda paxu moom paxer o leŋ nena roya

e ey

wala ey anda ka bug no fañit to waage jang xa loq a xawan wage a ñandan ñaɗ ba foñan ndiki te fi ne mbin a wag a faxn te te ndapan a faxa nge na te xaƴ kon kaga ɓekin wejuur nu ref na rek wara xaƴit xel xa ɓiya xe wowala xaƴit xel bu baxa baxa baax xa ɓiya xewo parce que xano lug nel xa ɓiya xewo na kawit oden de ila yowmi dini xano lumb nel xa ɓiya xe wo na kawit no den xano lug nel ko parce que ku waro nga no ɓoya nge wo bo neen te jeg ka arefa nga o tewo bo neen te jeg ka o kor ka jeg ke waronga no ten soɓa nga o koro ka jeg ke waro nga no ten bo nene te jeg ka o tew me yit wejuur comportement no ɓiy ne bafta no wejuur Zancier ga a o ya wala faap ne e nana yo o ɓiyo nge rima nge naga nan ka nana ke leyuma yo parce que okiin ndetan o ɓiy ya a jeg comportement mbaaxu a yarel bo o ga angaan o an xeke lema nge an ref ya xe den o leya a diwo ref ya den o leya xa diwo xaga de ne ja tuxa a ndeto kiin kon xeke keke a nan na neke a nan na giseran waye lama nge e a diw ref ya den a ley ax kaga de betiram ndax ya de ne fo ne wala ba de nen fo ne me kaga ten ref gaci te ref gaci anda a lema nge o ɓiyo faxa nge fopin bukano rimo mais o ɓiya bona nga xana ɓak no me ya ane fopone sax cote laga ka ƴuf ka yo responsable te den parce que ka lem ka wo fe ref na ya ane wo setanun wo war u fi ne fo ne me kaga kam no mbine jalog no nuun fop nu mofo nuun waxtaan tayo jamano kam mbine surtout fo wajuur xa ɓiya xe wo njamboot ke wo ga a wajuur nu ref na Zancier a waran fiya chaque o ŋol a xoyit a fi reunion de famille a ndetan parce que o ŋolo ŋu ref na